Barka da war haka, wannan hanya ce da aka yita wacce ake bi, wacce take da hawa da sauka. Ma'ana wacce take da tudu da kuma gangare, ko kuma hanyan da aka yi ta ta magudanan ruwa. Ma'ana hanyan da ake bi ta magudanar ruwa. Misali a nan Najeriya muna da wannan hanyan a jihar Benuwe Makodi zuwa jihar fulato. Hanya ce wacce take da hawa take kuma da sauka, hanya ce wanda take da tudu da take da gangare, akwai kuma hanyan miliki dake jihar Enugu itama hanya ce da take da hawa take da sauka take kuma da kwana, take da kwane-kwane a hanya, hanya ce da take da kwazazzaɓo. muna da misalai da yawa a nan Najeriya na irin waɗanan hanyoyi. Akwai hanya a jihar plateau da ake kira da kwanan maciji, wannan hanya ita ma hanya ce da take da kwane kwane ga kuma kwazazzaɓo, sannan ga hawa da sauka. Muna da misali a jihar kaduna, akwai hanyan da tabi zuwa ɗan bushiya, hanya ce da aka yi ta ta magudanan ruwa, itama misali ce ta irin wannan hanyoyi. Sannan a jihar Gwambe akwai ƙaramar hukumar kaltingo, akwai garin da ake kira da tula, akwai hanyoyi da dama a wannan wurare wa’inda suke da hawa da sauka, suke da tudu da gangare da kuma hanyoyi da ake bin su ta magudanar ruwa. Hanyoyi da aka yi su ta magudanar ruwa.

Barka da warhaka wannan mace ce da take ɗauke da ‘ya'yan ta guda biyu a kan abun hawa da ake kira da suna babur. Ta ɗaura babban ɗanta a gaba da kuma ƙaramin tana goye da shi a baya suna tafiya a kan hanya. Bisa ga dukkan alamu za su tafi kasuwa ne wajen da ake saye da siyarwa. Wannan mata dai ‘ya'yan ta biyu ne, dama kuma yana da kyau mace ta iya abin hawa walau a birni walau a ƙauye. Yana taimakawa sosai wajen ta taimak kanta, ta taimaki ‘ya'yanta. Kamar yadda muke gani wannan matar gata nan ga ‘ya'yanta nan guda biyu sun hau abin hawa don ya sauƙaƙa musu tafiya. Yana da kyau mace tamallaki abin hawa, ba lallai sai mota ba, kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoto, babur ce da kuma ‘ya'yanta biyu a ɗauke a kai da ita kanta. Yana da kyau mace ta mallaki abin hawa don ta sauƙaƙa wa kanta ta kuma sauƙaƙa wa ‘ya'yanta, ko wajen kai su makaranta da dai sauransu. Wajen tafiya kasuwancinta kamar yadda take yaran ba manya bane, dukansu biyu ƙananune, babban gashinan shima ƙarami ne, ƙaramin ma duk dai ba su wuci waɗanda za a ɗauka a goya su ba. Abin hawa ga mace yana da kyau yana kuma sauƙaƙa mata wahala, yana da kyau mace dama ta fita nema ko tana da ‘ya'ya. Nagode.

Barka da warhaka wannan mace ce da ta durƙusa don ta gaida mijinta. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, mace ce da take da yawan shekaru amman yawan shekarunta bai hanata tai biyayya wa mijinta ba, ga shi da ta tashi gaida shi har durƙusa wa ta yi kafin ta gaishe shi. Shima kuma mijin yayi farin ciki da irin wannan gaisuwa da ta masa da kuma biyayya da ta masa, kamar yadda muke gani yayi farin ciki yana dariya yana murna na irin biyayyan da matansa ta masa. Yana da kyau ma'aurata su zauna lafiya, kuma yana da kyau a duk inda mace take ta san cewa miji yana gaba da ita, ta san cewa itace za ta masa biyayya ba shi zai mata biyayya ba. A kowane irin al’ada, a kowane irin yare, da muke da shi mace ita take ma mijinta biyayya. Ta yi biyayya wa mijinta ‘ya'yanta ma su gani su taso, su gani su ɗau tarbiya a gurin ta, suma suyi amfani da shi. Yadda take masa biyayya haka ‘ya'yan ta suma za su gani su masa biyayya. Gida ne da yake cike da farin ciki da annashuwa. Bisa dukkan alamu yadda aka gwado aure ne daya jima, sun daɗe tare sun yi rayuwa tare, tunda ƙuriciyansu ga shi har izuwa tsufansu. Shekaru ya ja da gani. Amman har yanxu suna cikin farin ciki tana nan tana yiwaa mijinta biyayya. Nagode.

Barka da warhaka wannan mace ce da take firan rogo. Rogo ana shuka shi ne da damuna, idan aka kawo shi gida ana fira nsa kaman yadda muke gani, Wannan matan tana firan rogo ne. Rogo ana sarrafa shi ta hanyoyi da dama, za ta fere shi, in ta gama fira, ana jiƙawa a ruwa, in ta jiƙa a ruwa, yakan kwana ya kwana ɗaya, wani akan barinsa ya kwana biyu a ruwa kenan ya jiƙu a shanya shi. Idan aka yi shanya sa za a kai inji a je a niƙe shi ya zama garin rogo. Garin rogo ana kiransa da suna alabo. Wannan garin alabon ana tuwo da shi tuwon rogo, ana kuma ce masa tuwon alabo, ana kuma ƙosan rogo ana ƙosai da shi ana sarrafa shi ta hanya ƙosai, ana abubuwa da dama da rogo. Kaman yadda muke gani mace ce take ta aikin rogon, ga ɗanta a gefe ga kuma mata da suke taya ta wannan aiki na rogo. Ana tuwo, ana kuma sarrafa shi ta abubuwa da dama na abinci da muke da shi birni da ƙauye duka ana am amfanin rogo, ana kuma abincinsa, ana sarrafa shi ta hanyoyi daban daban. rogo na da amfani, yana da kyau, yana kuma da amfani a jikin ɗan Adam. Nagode.

Barka da warhaka. Wannan taro ne na farin ciki. Ana irin wannan taro ne a wurare daban daban, ma’ana akan haɗu ne maza da mata, yara da manya, a nuna farin ciki na faruwan wani abu, walau bikin aure, ko bikin suna, ko biki na cikan shekara, da dai sauransu. Ire iren wa’innan biki, biki ne da ake gwado su, biki ne da ake yi na farin ciki kamar yadda muke gani a wannan taro, maza ne da mata suka haɗu wuri guda suke nuna farin cikinsu. Ana nuna farin ciki wajen cikar shekara, yanda maza da mata suke haɗuwa ko a hotel, ko a wani wuri na shaƙatawa, wuri da za a haɗu ai farin ciki tsakanin maza da mata, yara da manya. Duk wanda aka gayyata ana wannan farin ciki. Ana gudanar da irin wa’innan bukukuwa a lokuta daban daban. A duk lokacin da wani zai yi cikan shekara, ko wata za tai cikan shekara, za ta gayyaci biki da za a zo a taya ta farin ciki, a ci a sha kamar yadda muke gani, ga abubuwan ci nan, abubuwan ci abinci, da kuma abun sha. Za a gayyaci mutane ne a ci abinci a ci, a sha a kuma gwada farin ciki. Kamar yadda muke gani taro ne da kayi shi taro na farin ciki da za a ci, a sha a kuma watse a cikin farin ciki. Ana taron a biki, ana taron a suna, ana yi a cikan shekara. Na gode.

Barka da war haka wa’innan sarakuna ne na gargajiya kamar yadda muke gani a wannan hoto sarakuna ne da suke sanye da tagulla a wuyarsu da kuma hannayensu. Wasun su kuma akwai tagullan da suka ɗauri a kawunansu. A kowane al’ada, kowane ƙabila, da yadda sarakunan su suke shiga. Kamar yadda muke gani muna da ƙabilar yarubawa a nan Najeriya, suma suna amfani da tagulla a wuyarsu, akwai kabilar ibo, suma sarakunan su suna amfani da tagulla a wuyarsu ,da dai sauran ƙabilu da dama wa’inda suke amfani da tagulla a wuya da kuma hannayensu. Suna futowa kana gani, kana ganin su zaka gane wa’innan e sarakuna ne. Sabida irin shigan da suka yi, suna amfani da fararan ƙyalle su ɗaure ƙugunsu da shi. Da ganin shigan su ba sai an tambaya wa’innan su waye ba ne. Duk inda suka fito an san sarakuna ne, a duk inda sarki yake shigarsa takan gwada cewa e wannan sarki ne. ba sai an zo ana tambaya waye sarki ba. Duk inda akai taro aka zo, za ka ga sarakuna shigan su daban ne. Ma’ana irin shigan da suka yi yanzu shiga ne na sarauta, shiga ne na bajinta wa’inda sarakuna suke yi su fito. Nagode.

Barka da war haka, wannan faifai an gwado mana ne mutum yanda yake hutawar sa in ya tashi ƙarfe shida na safe 6:00am. Kamar yadda wannan faifai ya gwado an gwado mutum ne da ya tashi ƙarfe shida na safiya, yanayin yanda yake hutawar shi da safe in ya tashi. Da farko dai ya tashi ne daga barci ya nufi hanyan ban ɗaki ya je yayi broshi, ya bi yi wanka, ya fito ya shafa mai, ya sa kaya a jikin sa, ya nufi hanyan kicin, ya shiga kicin. Wasu suna ce masa madafa ya je ya haɗa ganyen shayi, daya haɗa shayi ya zauna ya sha ya nufi warin motsa jiki. Yana da kyau da safiya dama in mutum ya tashi ya yi wanka ya karya ya motsa jiki. Ya nufi wajen motsa jiki, wanda muka ga ga kayan motsa jiki, kayayyakin motsa jiki kala daban daban. Ya yi amfani da su ta hanyan da ya dace bayan ya gama mo motsa jiki, ya ɗakko kayan kallansu ya ajiye yana kallo a jiki. Bayan ya gama kallo, ya tashi ya je ya canza tufafin da zai iya fita da shi. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ma’aurata ne da suke zaune cikin farin ciki. Ma’aurata ne da suke gudanar da rayuwansu gwanin ban sha’awa, abun a gani a kuma yaba, a kuma koyi da su, da kuma halayya irin na su. Mace ce aka gwado da mijin ta da kuma’ya’yansu yadda suke gudanar da rayuwansu na yau da kullum. Kamar yarda muka gani mace ce da mijinta, mijin yana kula da matarsa haka itama matan tana kula da mijinta, suna kuma kula da ‘yayansu suna gudanar da rayuwan su ne cikin farin ciki da nishaɗi. Daman haka ake son rayuwan ma’aurata ya kasance, suna cikin farin ciki kuma duk abun da iyaye suke yi shi ‘ya’ya suke gani suke kwafa. Amma a wannan gida da muka gani akwai taimakekeniya. Mijin yana taimakon matarsa, matar ma tana taimakon mijinta, haka ‘ya’yan ma suna gani suna taimakon iyayen su. Ana zama a yi wasa ayi dariya a ci abinci tare, yara in suka dawo ga shi nan yadda muka gani, za su ɗau littafin su, iyaye za su koyar da su, baban zai koyar da su, maman ma za ta koyar da su, sannan a su ci abinci tare, za ai wasa. Rayuwa ne na farin ciki da jindaɗi da annashuwa. Rayuwa ne mai kyau, yanda za su koya wa ‘ya’yansu gudanar da tarbiyan ‘ya’yansu don abun da iyaye suke yi shi ‘ya’ya suma suke gani su kwafa, su ce suma shi za su yi kamar yarda suke gani ana zaman lafiya a gidansu haka, ko a wani guri suka je za su zauna lafiya. Yadda iyayen suke son junan su haka suma ‘ya’yan za su taso su so iyayen su, kuma za su so junan su nagode.

Barka da warhaka wannan ma’aikaciyar lissafi ce da aka gwado take bayanin yanda take lallaɓa rayuwarta yanda take amfani ko kuma in ce yanda take sarrafa kuɗaɗenta wajen amfanin yau da kullum da kuma wanda take adanasu, ma’ana take ajiyansu, ta yi bayani ne akan yanda rayuwa yake da yanda za ka yi amfani da kuɗaɗe wajen gudanar da rayuwanka. Bayaninta kam ya ƙawatar sosai ta yi bayani ne akan yanda za ka gudanar da rayuwanka, in aikin gwamnati kake yi idan ma kasuwanci kake yi duk dai abun da kake yi na neman kuɗi a rayuwa, ta yi bayanin yanda za ka ajiye ya kasance kana da ma’aji na abun da za ka ajiye ka ɗauki wani kaso ka yi amfani da shi amfanin yau da kullum misali kaman biyan kuɗin gida in gidan haya kake, kaman man da za ka sa a mota in kana da mota ga marasa mota kuɗin da za ka yi amfani da shi ka hau abun hawa na tafiya gurin aiki, in aiki kake yi in kasuwanci kake yi na tafiya gurin kasuwancinka. Duk abun da za ka yi dai a rayuwa ya kasance ka yi tsari akan abun ka ajiye tsari akan abun da ka mallaka duk kuɗin da ka mallaka ya kasance ka yi tsari akan su kafin ka yi amfani da su ka cire wanda za ka ajiye shi, wanda za ka yi amfani da shi a yanzun ka cire wanda za ka yi amfani da shi a gaba. Ana san ka ajiye kaman ka yi amfani da kaso hamsin, za ka iya ajiya kaso talatin, kaso ashirun kuma za ka iya ajiye shi na nan gaba. Bayanin da ta yi dai bayani ne na yanda za ka gudanar da rayuwarka a cikin sauƙi kuma ka tafiyar da al’amuranka ba tare da ka sha wahala ko ka shiga wani hali ba, ya kasance abun da kake da shi za ka iya amfani da shi ka gudanar da rayuwanka ba tare da ka je ka ci bashi ba ko ka shiga wani damuwa ko wani hali ba. ya kasance duk abun da za ka yi a rayuwa akwai tsare-tsare da ka masa musamman wajen amfani da kuɗaɗe ya kasance duk kuɗin da ka mallaka akwai tsari da ka mai, akwai inda kake ajiya kaman kuɗin da za ka biya kuɗin gida ya kasance akwai inda kake ajiyansa daban inda kake ajiyan kuɗin da za ka hau abun hawa daban, ya kasance ka karkasa wuraren ajiyanka wurare daban-daban hakan yana da kyau sosai mun amfana. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an yi bayani ne akan dukkan ire-iren addinai da muke da su, akwai mutanen da ba su yarda da cewa akwai Allah ba, ba su yarda da cewa ubangiji yana nan sai kayayyaki da muke amfani da su na yau da kullum, mutane ne da ba su bauta ma kowa su ake kira da artism. Akwai addinin da suka yarda da cewa ubangijin guda ɗaya ne suka yarda da cewa ubangijin ba guda ɗaya ba ne suna da yawa, wannan addini su ake kira da paganism rana da ubangijinsa, wata da ubangijinsa, rafi da ubangijinsa, sama da ubangijinsa, sannan akwai addinin hindunism ƙabilar hindu sun yarda da cewa akwai haɗin gwiwan ubangijai suna bauta ne ma gumaka kala daban-daban kuma a gurinsu gumakan nan suna da haɗin gwiwa, sai addinin musulinci, addini ne da ya yarda da cewa Allah guda ɗaya ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi, addinin musulinci suna amfani ne da littafi mai suna al’kur’ani, magana ne da ya fito daga bakin ubangiji, sun yarda da cewa annabi Isa bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi Allah ɗaya ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi, suna ba da zakka, suna salla, suna azumtar watan ramadana, suna kai ziyara hajji idan suka samu iko. Sai addinin kirista, addini ne da suka yarda da cewa Jesus Chris shi ne ubangijinsu sun yarda cewa ubangijinsu ya zo ne a mutum kuma ya rasu a mutum, suna amfani ne da littafi mai suna bible wanda yake ba da labara akan ubangijinsu. Na gode.

Barka da warhaka. A wannan faifai an gwado ne yanda a ke gudnar da biki na suna, ma’ana taro na suna. Biki ne da ake yin sa yayin da aka samu ƙaruwa na haihuwa. Kamar yadda a ka kwado, an haihu, an haibi babi boy, yaro ne aka haife shi, ɗa na miji, wanda ake gudnar da taron sunan sa. Sannan an gudo ga mahaifiyansa, ga mahaifinsa, yanda su kayi fitowa, su ka yi fita na ƙasa’ita, ma’ana sun yi shiga ne wanda kowa ze gani, ya yaba na murnan wannan rana na farin cikin haihuwan ɗansu. Yanda a ka kwado taron, ɗan-uwa da abokan arziki dukkan sun zo wurin wannan taron suna. An ƙawatsa wurin suna, wurin da za a yi taron wannan suna, an ƙawata shi da kayayaki na kyale-kyale na zamani da muke da su, ma’ana su filawa da sauransu. Sannan an gwado ƙanninsa guda biyu, mace ɗaya, na miji ɗaya, wanda suma suke taya iyayensu wajen farin cikin samun ƙaruwa na wannan haihuwa na wannan yaro. Sannan an gwado mana yanda a bikin taron sunan, yanda iyayen mahaifiya da kuma mahaifi suke yanka kek. An gwado yanda suka yanka kek na taya murnan farin cikin haihuwan wannan yaro. Sannan an gwado yanda mutane, jama’a, da su gazo taya su murna, yanda suke rawa. An yi rawa sosai, an ci abinci da kayayakin abinci, an ci, an sha. Bikin sunan dai, sai dai ace: “washa Allah! Biki yayi kyau, kuma taro ya yi kyau.” An gwado mana yanda ake farin cikin samun ƙaruwa, ma’ana samun ƙaruwa idan aka haihu, yanda ake farin ciki, yanda ake gudnar da bikin haihuwan bikin suna. Na gode.

Barka da war haka. A wannan faifai, an yi bayani ne a kan banki, wato ma’adana. Wuri ne da ake ajiyan kuɗi ko kuma in ce ake adana kuɗi ba tare da wani abu ya same su ko kuma wani fargaban wani har da zai a kai ma kuɗaɗen ba. Banki ƙashin baya ne ga tattalin arziki, ga ƙasa ko in ce ga mutanen ƙasa baki ɗaya. A banki ne, muna da rabe-raben bankuna: akwai banki na gwamnati, wato babban banki kenan. Sannan kuma kwai banki wanda wani ne ya buɗe shi sabida gudanar da harkokin kasuwancinsa, ma’ana, wanda wani ne ya kafa wannan bankin, wanda bankin ba na gwamnati ba ne. sannan banki wuri ne da ake ajiya. Ta yaya banki suke samun kuɗaɗen shigansu? Mutane da dama suna ajiya a banki, sannan idan suka tashi amfani da kuɗinsu, akwai abin da ake cira a ciki. Baya ga abin da ake cira, akwai masu zuwa aron kuɗi, wanda idan suka ara suka tashi maidawa, akwai abin da za su sa musu a kai. Baya ga abin da suke sa musu a kai, shi ma wannan hanya ne na samun kuɗaɗensu. Banki wuri ne da ake ajiya, wanda ba a fargaba a kansa. Wuri ne ma’adana na kowa da kowa ko kuma in ce wanda yake da buƙata. Na gode.

Barka da warhaka, a wannan kanun jarida an yi magana ne a kan yanda tsohon shugaban; mataimakin shugaban ƙasa, wato Atiku Abubakar yake magana, a kan shugaban ƙasan Najeriya me ci a yanzu game da nuna ƙabilanci. Wato, wariya na yankinsa da kuma cin hanci da rashawa yanda a gefe guda shi Bayo Ananuga, mai ba wa shugaban ƙasa shawara na musamman yake magana a kan cewa shi tsohon Mataimakin Shugaban ƙasa Atiku Abubakar, tin da ya faɗi a zaƃen da ya gabata, yake kawo maganganu da yake rusa milkin wannan gwabnatin da duk wani tsare-tsarensa da yake ƙoƙarin yin na alkairi. Yayin da a gefe guda kuma, shi Paul Egbe yake magana a kan cewa, shi Tsohon Shugaban Kasa Atiku Abubakar, ya yi magana a kan cewa, wannan gwabnati me ci, wato gwabnatin Bola Ahmad Tunibu ba komai yake yi ba, face kashe ‘Yan Najeriya. Dik tsare-tsarensa na kashe ‘Yan Najeriya ne, a madadin ya mai da halkali wajen cigaban ƙasa da kuma yinwa da talauci da ƙasar ke fama da ci; ke ciki, se ya mai da hankalinsa a kan ba da shugabanci. Wanda shugabancin yana ba da su ne a man; manya-manyan gurare na gefensa, ƙabilassa su yake ba wa shugabanci, sike jagorantan manya-manyan gurare. Kaman su ministan kuɗi, ministan babban banki, da dai sauransu, shin, wanne ne ra’ayinku a cikin waɗannan misanyan miyau da aka yi, na mutane guda biyu? Na gode.

Barka da warhaka, a wannan faifai, an gwada mana yadda za ka nuna kulawarka a kan wasu. Yanda damuwan wasu ze shafe ka, ma’ana shi ne yayin da ka damu da wani ko ka ga wani yake cikin damuwa ko tashin hankali, to kai ma ya kamata ka taya shi wannan tashin hankalin. Idan kuma abu na farin ciki ya same shi, kai ma ka taya shi wannan farin cikin. Yanda za ka nuna kulawarka ga wasu kai ma haka wasu za su nuna maka kulawa. Sannan, ko misali da malami ne da ɗalibansa, yanda ze nuna musu kulawa, ya zauna ya tattauna da su, ya gano damuwansu, ya gano abin da suke fahinta da wanda ba sa fahinta, yana temakawa sosai. Sannan, yayin da wani ya shiga damuwa ko aka masa rasuwa, za ka taya shi tashin hankali ka taya shi damuwa. Ko kuma idan wani ya samu cigaba na rayuwa, ko ya samu aikin yi, ko kuma ya samu wani kasuwanci babba da ze jawo masa kuɗi da sauransu, za ka je ka taya shi farin ciki, ka nuna masa kana farin ciki da wannan abun da ya samu. Idan na bakin ciki ne, za ka je ka taya shi baƙin ciki ka nuna masa wannan abin kai ma ya dame ka, ya sa ka kai ma a cikin tashin hankali. To, haka kai ma abun da ka yi, sh; kai ma wataran, wasu za sum aka na; na nuna kulawa a kan mutane da kake yi. In ya kama na temako ne, ya kasance za ka iya temakon su, ko ba da kuɗi ba, temako ba se da kuɗi ba, ko da shawara ne da maganan baki wannan, za ka iya jawo mutun a jiki ya gaya maka damuwansa, k; ka temaka masa da ba da shawara, na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne yanda ake yin kwalliya wato ado da kwalliya, kamar yadda muke gani da kuma haɗe-haɗen abubbuwa na kayayyaki da su sarka da ɗun kunnaye da kuma su jakunkuna. Ado da kwalliya abu ne da yake ƙawatar da mutane sosai, kamar yadda muke gani yanda suke haɗa riga za ka ga riga an yi shi gashi nan me dogon hannu idan aka sa almakashi aka yanke se ya dawo riga me guntun hannu kuma ya yi kyau wa mutum a jikin sa. Sannan za’a gwado ga wando nan za ka ganshi ga wando nan dogon wando ne amma idan aka sarrafa shi ta wani hanya ya yi da aka yi amfani da shi aka yanke ko aka cire wani gefe daga ciki se ka ga ya ba da ma’ana ya zamo salo daga yanda yake kuma ya yi kyau wa mace a jikin ta. Sannan an gwado yanda kaya da ake mai da kyayyaki na sakawa kala daban-daban baya ga da an gwado mana yanda ake sarrafa sarƙa da ɗankunni ga yanda ake yi a haɗa ɗan kunni ga yanda ake haɗa sarƙa a haɗa su, sarƙa da ɗankunni ta mace ta sa ya yi mata kyau ta fito da kayan ta. Sannan abu na gaba an gwado mana yanda ake haɗa jaka wato jakunkuna kenan daga fata ga yanda za a yi a haɗa shi ya mai da shi jaka to cikakken jaka yanda za ka ɗauki kayan da ka haɗan ka saka ka ɗau wandon da ka haɗa ka sa, ka ɗau rigan ka sa sannan ka ɗau sarƙa da ɗankunnin da ka haɗa ka sa. Sannan abu na gaba yanda zaka daɗe ƙawatar da mutane ka ɗau shi wannan jaka da ka haɗa ka saka kamar yadda muke gani ta haɗa komfilit tasa kuma sun yi mata kyau a jikin ta. Ado da kwalliya abu ne da yake ƙawatar wa sosai. Na gode.

barka da warhaka a wannan faifai an gwado ayyuka ne da za ka yi masu sauƙi bayan ka dawo daga wurin aiki ma’ana bayan dawowa daga wurin aiki in kai ma’aikaci ne ka je ka yi aiki ko an dauke ka aiki cikakke na wuni ka je ka yi aiki ka dawo gida toh akwai ayyuka masu sauƙi da ake so ka yi wanda zai sa ka farin ciki ya sa ka kuma nishaɗi akwai aiki na farko da za ka iya yi bayan dawowa daga wurin aiki wato ka yi rubutu a kan abun da ka ke ji ko ka rubuta abinda za ka yi a wannan watan ko kuma a wannan shekara sannan za ka iya bayan ka dawo daga wurin aiki ka ziyarci shagalin biki da yamma ko wuraren shaƙatawa ko wuraren kalle kallen abubuwa ma’ana kaman su wuraren da za ka je ka ga su namomin daji abubuwan guraren da zai kawar da kai da dai sauransu sannan abu na gaba bayan ka dawo daga wurin aiki za ka iya tattaunawa da aminan ka ko ƙawaye ko da a waya ne ba lallai sai kun haɗu gaba da gaba ba sannan inda wani guntun aiki ko a maƙota ne za ka iya yi bayan dawowa daga wurin aiki za ka iya gyaran gida bawai sai ka gyara gida gaɓa ɗaya ba za ka iya za ɓa ko wanke banɗaki ka wanke wanda zai sa ka dai farin ciki ba wai lallai aikin da za ka wahala sosai a kai ba ko kuma in ka dawo za ka iya dawowa daga wurin aiki ka dafa abinci idan ma ka ga ka gaji ba za ka iya dafa abinci ba za ka iya haɗa abubuwan sha kala daban daban wannan ma zai iya sa ka nishaɗi zai sa ka farin ciki na gode

Barka da warhaka, a wannan faifai an yi bayani ne a kan ma’aurata. Kamar yadda muke gani, ma’aurata, wato mata da mijinta, yanda suke gudanar da rayuwansu cikin farin ciki da kuma nishaɗi. Yanda aka gwado su, aure ne na soyayya, ga tsintsaye nan, ga su gajimare, sannan ga bishiya, ga iska yanda yake kaɗawa. Rayuwar ma’aurata, rayuwa ne abu me inganci kuma rayuwa ne abu me mahimmanci da ya kamata mu sani a cikin; tsakin al’umma. Shi aure, ana yin sa ne yayin da aka yadda da juna, ma’ana mace da namiji suka yadda da juna, suna so juna, saboda a samu ingantaccen zuri’a. Aure ana yin sa ne bisa ga yarjejeniya a tsakanin mutane biyu, wanda ze yi auren da wanda za a aura, ma’ana da macen da kuma namijin, ya kasance akwai yadda a tsakani. Aure, abu ne me mahimmanci a kowane irin al’ada a kuma kowane irin addini. Mata da miji, in suna zamal lafiya, zaman so da ƙauna, to haka ‘ya’yansu ma za su taso su so juna. Wannan, an gwado mana rayuwa ne na ma’aurata, wanda suke yi a cikin farin ciki, suke gudanar da rayuwansu cikin annashuwa, babu tashin hankali, babu komai. Shi aure, abu ne me mahimmanci a tsakanin al’umma, abin da fefayan nan yake gwada mana kenan, na gode.

barka da war haka a wannan fai fai an gwado mana ne yanda mace ta ke hutun ta ma’ana yanda ta ke hutawa da yamma ko ince da daddare bayan ta dawo daga wurin aiki kamar yadda muke gani bayan dawowan ta daga wurin aiki wuri ya fara duhu magariba sakaliyya ta kunna kandir bayan ta kunna kandir ta shiga tai wanka bayan ta yi wanka ta fito ta shafa mai ta sa kaya a jikinta bayan saka tufafi a jikinta ta fito ta zauna ta nufi madafa ta je ta haɗa tea ta haɗa ganyen shayi bayan haɗa ganyen shayi da ta yi ta ɗau biredi ta ɗumama shi a abin ɗimi ta zauna ta ci bayan ta ci ta tashi ta je inda za ta huta wurin hutun ta na biyu shine ta ɗau na’ura wato na’uran kallo ta zauna ta kalli finafinai kala daban daban bayan kallan finafinan da ta yi ta kuma tashi abunda ta ke yi na gaba ta koma madafa yanda za ta je tai girki kenan mai zaman kansa bayan shayi da ta sha ta shiga madafa ta ɗau nama yanda muke gani ta yayyanka su ƙananun yanka bayan ta yayyanka namanta ta haɗa miya bayan ta yi miyan ta ɗau shinkafa da za ta yi da shi ta haɗa bayan ta gama wannan ta sa shi a inda zai dafu wato yanda zai yi ɗimi har ya dafu ta rufe shi sannan ta koma ta je ta yi wanke wanke bayan ta yi wanke wanke ta gyara kicin dinta ta ƙawata shi ta tsaftacedda kicin ɗin kamar yadda muke gani abubuwan da take yi kenan na hutawan ta da daddare bayan ta bar wurin aiki ta dawo gida na gode

Barka da warhaka, a wannan faifai an gwado mana dangantaka ne, wa; ma’ana dangantaka da yake da jan hankali da ratsa zuciya. Ma’ana, dangantaka da aka gwado, dangantaka ne, da kuma ma’amala da ke tsakanin ma’aurata, wato mata da miji ko kuma ma’amala da ke tsakanin saurayi da budurwa. Kamar yadda muke gani, an gwado mata da miji, yanda suke gudanar da rayuwansu cikin farin ciki, cikin nishaɗi, cikin nuna kulawa da damuwa ga ‘yan’uwansu, yanda sike walwala a cikin gidajensu. Ko kuma, gwado yanda suka fita suka tafu, ma’ana gurin sayayya, kaman su shagon sai da kayayyaki, su shafe-shafe, kayan shafe-shafe, kayan su abin makulashe de. Ga shi nan, inda aka kai ta, inda miji ya ɗauke ta ya kai ta, ya je sike sayayya a; a; a shago. Ga su nan an gwado, sina rayuwa ne cikin farin ciki. Mu’amala ne da ke tsakanin mata da miji, sannan akwai kuma mu’amala shi ma da ke tsakanin saurayi da budurwa, wanda ya; gwanin sha’awa ne da aka gwado, yanda sike wasanni, sike guje-guje, sike wasa tare, sike nishaɗi, sika je kaman irin wuraren shakatawa haka, yanda sike rayuwansu, gwanin ban-sha’awa. Rayuwa ne ake nuna ma mutane, yanda za su rayu cikin farin ciki da su da abokan zamansu. Ma’ana, da su da mazajensu, ma’ana mace da namiji, mata da miji ko saurayi da budurwa. Rayuwa dai, dangantaka na gwanin sha’awa, dangantaka na gwanin burgewa. Abin, ya ƙawatar ya ƙawatar ya burge, na gode.

Barka da warhaka, a wannan faifai, an gwado mana ire-iren gidaje ne da muke da su, da kuma wasu sassa na cikin gidajen. Wato, a ire-iren gidaje da muke da su, ko in ce gine-ginen gidaje da muke da su, akwai manya-manyan gidaje da ake ginawa a bira; a manyan birane. Sannan, akwai gida da ake yin sa a inda sirrai sike. Akwai kuma gida na otel da ake ginawa wanda na kasuwa ne ko in ce, na kasuwanci ne da ake zuwa a kama, wanda ya kunshi da wurin cin abinci, wurin wanka da dai sauransu. Sannan, akwai ginin gida na ruga, wato ginin ruga ana yin shi ne a inda ba mutane da yawa, a daji kenan. Akan kewaye shi ne da karare, sannan samansa, akan masa rufi ne na jinka, ginin ruga kenan. Sannan, ire-iren gidaje da muke da su, gida na gaba, akwai gida da ake yin shi a cikin ruwa, mafiya yawancin gidajen da ake yin su a cikin ruwa, gini ne da ake yin su da katako, wato katakai kenan. Sannan, akwai ginin gidan sarauta, ana gina gida ne, ginin gidan sarauta kaman gidan sarki haka, akwai irin wa’yannan gidaje. Akwai gida da ake yi da yadi, yadi ne ake samu a kewaye shi, a haɗa shi da ƙarfe, wani gun kuma da katakai ake haɗa gidan. Akwai gida da ake yin shi da jinka, a kewaye shi, sannan samansa buka ne. Sannan, a; a; a sashi-sashin gida, akwai bayi, wato banɗaki kenan, da de sauransu, na gode.

Barka da warhaka, a wannan faifai an gwado ire-iren maƙota ne, yanda sike yi, yayin da ake dukan mutum. A maƙota, akwai wanda idan aka tashi duka, dukan mutun ya yi laifi, ko aka tashi dukan yaro ya yi laifi, kallo kawai sike yi, suna dariya. Ba za si wani magana a kai ba, ba za si shiga ciki ba, ba za si yi magana ba, sai dai si kale ku su yi dariya, ana dukan ka suna kallo sina dariya. Sannan, akwai maƙotan da idan ana dukan mutun, za su zo su ba da haƙuri, wato masu ba da haƙuri kenan, yayin da suka ga yaro ya yi laifi ko yarinya ta yi laifi, ana dukan ta, za su zo suna ba da haƙuri, su ba da haƙuri, su ba da baki, dan a bar wannan dukan. Sannan, akwai maƙotan da su kuma idan, yaro yai laifi ko yarinya tai laifi ana duka, sai dai su zo haddasawa, za su ɗakko magana ne na wanda ba su ji, ba ba su gani ba, su zo su ƙara haddasa abin, sabida a daɗa dukan wannan yaron ko kuma a daɗa dukan wannan yarinyan. Ba su; a madadin ba da haƙuri zaz; da za su yi, se dais u haddasa abin, su daɗa ta da wuta, na wannan laifin da yaron ya yi ko yarinyan ta yi, don a dake ta fiye da yanda ma ake dukan ta. Ba karƃan ta za su je yi ba, ko kuma in ce ba karƃar shi za su je yi ba. Abin da aka gwada mana kenan, a wannan faifai, ire-iren maƙota da muke da su, da irin ɗabi’unsu yayin da ake dukan mutun, na gode.

Barka da warhaka. A wannan faifai an yi bayani ne a kan yanda giya, yake narkewa a jikin mutum, ba kaman yanda sauran abinci yake narkewa ba ne. Sannan kuma akwai bambanci, a tsakanin shan giyan mace, da kuma na ɗa namiji. Shi giya, yana busar da baki, da ma sassan jiki gabaɗaya. Yana mayar da harshe ya zama fari. Zai shige cikin mutum, in ba abinci ya je cikin ƙaramin hanji. Zai kuma yi saurin wucewa cikin jinin jikin mutum. Idan da abinci a cikin mutum, ba zai yi saurin shigewa cikin hanji ba, zai ɗan tsaya a wuriin da abincin yake. Yana jawo ciwon ciki, idan ba abinci a cikin mutum. Sannan shi giya, yana taɓa hanta; yana taɓa hanta; yana kuma taɓa ƙoda. Bayan ƙoda, yana taɓa wasu sassan jiki. Yana taɓa ƙwaƙwalwar mutum; yana amfani ne da taɓa ƙwaƙwalwa. Yayin da mutum ya sha giya, za ka ga wani ya fita a cikin hayyacinsa, yana abubuwa bai ma san me yake yi ba. Sannan akwai bambanci a tsakanin shan giyan mace, da kuma na ɗa namiji. Idan ɗa namiji ya sha, yawan yanda ɗa namiji zai sha giya ba tare da ya bugar da shi, ko ya fitar da shi a cikin hayyacinsa ba, idan mace ta sha daidai wannan yawan, da ɗa namijin ya sha, ita zai iya bugar da ita. Ma'ana, zai iya sa ta, ta fita a cikin hayyacinta, ta rinƙa abubawa ba tare da ma ta san cewa ta yi ba. Banbancin da ke tsakanin shan giyan mace da na ɗa namiji ke nan. Na gode.

Barka da warhaka. A wannan faifai an gwado mana ne yadda ake aikace-aikace na cikin gida, na yau da kullum. Kamar yadda muke gani a cikin faifai, an gwado ne yanda za ka gyara ɗaki; yanda ake gyara ɗaki, ma'ana yanda suka gyara ummm, zanin gado; yanda ake shimfiɗa zanin gado, a kan gado; inda za a kwanta ke nan. Abu na farko, bayan sun yi sun gama, aka gwado su suna shara, akwai shara, za ka yi shara, bayan ka yi shara, za ka goggoge gidan, yanda zai fito, ya yi kyau, ya yi haske. Bayan ka goggoge gida, akwai aikin da ya shafi madafa, inda ake girka abinci, nan ma sun shiga sun je sun goggoge kan gas, yanda za a ɗora abinci, sannan sun yi shara a kicin din, sun goggoge kicin ɗin. Sannan akwai shi kanshi girka abincin. Sannan in aka koma kuma ban-ɗaki, wato bayi ke nan, yanda ake zagawa, nan ma an gwado yanda suka wanwanke cikin banɗakin, suka goggoge ƙasan banɗakin, yanda gida zai gyaru ya yi kyau. Sun tsaftace gidan yanda ya kamata. Wannan faifai yana gwado mana ne yanda ake gyaran gida, ma'ana yanda ake tsaftace gida. Duk wasu aikace-aikacen da ke cikin gida, kama daga shara, wanke-wanken kwanuka, in aka ci abinci, mo, goggoge gida. Bayan an ci abinci, a yi wanke-wanke. Aikin da ya shafi kicin, wurin dafa abinci ke nan, nan madafa, da aikin da ya shafi inda ake zama inda kujeru suke da aikin da ya shafi inda ake kwana. Na gode.

Barka da war haka. A Wannan faifai an gwado mana ne, yanda mace take gudanar da rayuwarta; yanda take tafiyar da al’amuran rayuwanta na yau da kullun. Kamar yanda aka gwado, yanda ta tashi da safe, ta tashi ne ta shiga ta yi wanka, ta wanke baki ta fito, ta zo gaban am, madubi ta fara kwalliya. Yayin da ta yi kwalliya, a fuskanta, sannan ta ajiye jaka da za ta tafi wuri aiki. Jakan, yana ƙunshe ne da na’ura mai ƙwaƙwalwa. wanda take anfani da shi, a wajen aiki. Bayan naura mai ƙwaƙwalwa, akwai wasu litattafai nata, akwai kuma biro, wato abin rubutu, da sauran kaye-kaye, a jakan farko. Sannan tana ɗauke da wani jaka na biyu. A cikin jaka na biyu, tana saka kaye-kayen abubuwan da za ta sha, ma’ana abubuwan da za ta karya da shi, ko da a kan hanya ne. An gwado ta, tana fita ne daga gidanta da ƙarfe shida na safe, in za ta tafi wurin aiki. Yayin da ta gama shirin tafiya wurin aiki, ta fita ne ta ɗau ki ɗin motanta, ta ɗauki mota, tana tuƙa motanta da kanta. Tun wuri bai gama wayewa ba, ta fita daga gida. Tana sammakon tafiya wurin aiki. Sannan ko a hanya, ne bayan tana tafiya wurin aikin, takan iya tsayawa a gefe, ta ɗau abin sha, da ta riƙe shi wato na guzuri ke nan a hanya. Takan iya tsayawa a hanya, ta karya, a cikin motan. Za ta ɗau abin sha da ta tafi da shi, ta karya. Tana isa wurin aikin ta ne a kan lokaci. Na gode.

Barda warhaka, a wannan faifai an mana bayani ne akan yanayin samunka, yanayin kuma samun lafiyan jikinka. Kamar yadda muke gani, yadda matan nan take mana bayani akan cewa mutane da dama suna yawo, suna yawon zirga-zirga na neman aiki ko kuma ince na neman abin yi. Wasu kuma suna zirga-zirga na neman ilimi, neman su sami ilimi wato yawon makaranta, neman ilimi kenen. Sannan wasu zaka ga yayin da suke zirga-zirga basu dashi sai kaga wannan zirga-zirga da suke yi wasun yakan jawo musu rashin lafiya, koya jawo musu cututuka kaman su kansa, da dai sauransu. Wasu kuma zaka ga gashi sun yi kuɗin, sunyi zirga-zirga sun samu kuɗin sun tara amma kuma sai kaga suna ɗauke da wasu irin cututuka na dabam, kaman su ciwon suga da tai mana misali dashi, yawanci zakaga manya-manyan masu kuɗin nan sai kaga suna dashi. Wasun kuma saboda babu sai kaga basu da isashen lokaci kuma basa samun barci nanma ya kan iya jawo musu wasu cututuka na daban a jikinsu. Saboda haka a rayuwa kar ka cire tsammanin wai ko bazaka samu ba, ko kuma a’a bazaka nema ba, akwai gurare da dama na neman abinyi da dai sauransu. Na gode.

Cikakken bayanin yadda kiwon shanu a Najeriya ke taimakawa don fitar da kayan gona zuwa ƙasashen waje: yadda kiwon shanu ke taimakawa fitar da kayan gona? fitar da nama. Najeriya dana da yawan shanu sosai kuma? ana yanka su ana sayar da naman a kasuwa, ba kawai a cikin gida ba har ma zuwa ƙasashen ƙetare, kamar su: Ghana, Benin, da kuma ƙasashen yammamcin Africa. Wannan nama da ake fitarwa yana ƙara kuɗin shiga ga Najeriya? a matsayin kuɗin da ake samu daga fitar da? kayan waje. Fitar da fata; bayan an yanka shanu ana samun fata wanda ake sarrafawa, ana fitarwa zuwa ƙasashen waje. Ƙasashen da suke sayen fata daga Nageriya sun haɗa da ƙasashen turai, da kuma yankunan? Asiya, inda ake amfani da fatar wajen ƙera takalma, jaka, da kaya na fata. Wannan yana taimakawa tattalin arzikin Najeriya sosai. Fitar da nono da kayayyakin nono; ko da yake Najeriya? bata cika girma sosai a fannin fitar da nono ba, amma ana samun kamfanonin da ke sarrafa nono suna fitar da madara, ko bota, ko ciss ga wasu ƙasashe. Daː akan inganta wannan fannin kiwon shanun,? zai zama babban ƙashin baya wajen samar da kayan amfanin gona da za a rinƙa fitarwa waje. Fitar da dabbobi da ransu; Waɗansu shanun ana sayar dasu ne da ransu kai tsaye zuwa maƙoftan ƙasashe, kamar su Cadi, Nijar da Kamaru. Wannan kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci ga manoman kiwo, kuma yana bada gudummuwar kuɗin shiga. Ga ɓangaren noma; amfani da kashin shanu wajen inganta noma, ko da yake ba a cika fitar da kashin shanu zuwa ƙasashen waje ba yanzu, amma ana amfani dashi wajen sarrafa takin zamani, wanda idan aka bunƙasa, za a iya sayar dashi zuwa ƙasashen da suke buƙatar taki mai kyau. Wannan ma wata hanya ce da kiwon shanu ke taimakawa wajen ɓangaren fitar da kayayyakin gona. Kiwon shanu yana tallafawa sauran ɓangarorin ma, da fitar da kaya. Kashin shanu da ake amfani dashi a gonaki, yana taimakawa manoma su samar da kayan amfanin gona, kamar gero, masara, dawa, rogo da ake fitarwa waje. Haka kuma kiwon shanu yana bada wajen kiwo, wanda wasu ƙasashe na fitar? Fitar da kayayyakin magungunan gargajiya; a wasu ƙasashen, sassan shanu kamar kashi, haƙora da wasu sassa, ana amfani dasu wajen yin magungunan gargajiya. Wannan kasuwa tana ƙaruwa a wasu yankuna musamman Asia.

Barka dawar haka a wannan faifai an gwado mana ne, ya yinda yaga budurwassa ta haihu’ kamar yadda muke gani a wannan faifai uba ne aka gwado sa a ɗakin wato da ake haihuwa. Ya yinda aka kawo budurwassa haihuwa ga ma aikaciyan asibiti ma’ana ma aikaciyan jinya da take kula da itta ga kuma mataimakan ta wa ‘yan’ da suke taimakamata a gefe sannan shi wannan yana daga gefe. Ya yinda take naƙuda tana ƙokarin haihuwa itta kuma ma aikaciyar jinya take kokarin ceto rayuwar ta dana abunda zata haifa. Ya yinda tazo gabda haihuwa yanda aka gwado mana shi wannan uba ya yenke jiki ya fadi sabida bai taɓa shiga wannan ɗakin haihuwa kuma bai taɓa ganin yanda ake haihuwa ba, wannan dalili ya kawo razanar sa ko kuma ince faɗuwar gabar say a yenke jiki take a gurin ya faɗi. Ya yinda shima aka ɗauko shi aka ceto rayuwar sa itta kuma wannan mai naƙudan ta haihu cikin ƙoshin lafiya ta haifi ɗiyar ta ko ince ta haifi ‘ya’tta ‘ya’ mace. Yadda aka gwado su sun fito lafiya gaba ɗayan su har itta wannan ‘ya’ take bayani yadda baban ya faɗi ya yinda yaga mai haihuwa ya yinda yaga budurwassa ta haihu. Nagode

barka da war haka a wannnan faifai anyi magana ne a kan ilimi da ake koyansa a makarantu da kuma ilimi na rayuwa kamar yadda muke gani wannan mutumi yayi aiki ne na sama da shekara hamsin a rayuwan sa kaman yadda muke ganinsa dattijo ne sannan ya yi bayani a kan yanayin yanda za ka kyautata tsammani yadda za ka yi tsammani maikyau a rayuwan ka wanda zai kawo maka cigaba a rayuwan yau da kullum ma'ana misali tun farko in kana son ka zama kaman ma’aikaci ne na asibiti ko kuma ka zamo alƙali wato mai shara'a da dai sauransu yadda ka taso a rayuwa yanayin yadda za ka kyautata tsammani a rayuwan ka kar ka ɗauka cewa a'a kai ba za ka iya wannan abun ba ko kuma ka zauna ka ce ba za ka tashi ka nemi ilimin a kan wannan abun ba yanda za ka jajirce gurin kyautata tsammani da kyautata zato a abun da za ka yi a gaba ma'ana abunda ka ke so ka yi a rayuwan ka ka tashi ka neme shi sannan kuma ba iya kan kai kaɗai zai amfana ba zai amfana ba zai amfani mutane za ka amfani mutane baki ɗaya ba ka tashi ka nema wai saboda kai da ‘ya’yanka ko da zuri'an ka gaba ɗaya ka tashi ka nema wa al’umma gaba ɗaya ka yi abun da za ka amfani alumma ka nemi abun da zai amfani ƙasar ka da ma dai al’umma gaba ɗaya ba lallai iya ƙasar ka ba ba kuma abun da wai za ka amfani kai kanka kai kaɗai ba kyautata zato ko kuma ince kyautata tsammani abu ne mai muhimmanci a rayuwa kamar yanda a kai bayani a kan sa na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne ire-iren gwamnati da muke da su yayin da akwai a wani ɓangaren ko in ce a wasu ɓangarorin ko in ce a wasu gefen akwai gwamnati da mutane kaɗan ne ke zaɓan su, su jagornce mutane, akwai kuma gwamnati na demokuraɗiya wannan gwamnati na demokuraɗiya wannan gwamnati na demokuraɗiya shi ne gwamnatin da al’umman ƙasan gabaɗaya ko in ce duk wanda ya kai ya yi zaɓe za a ba shi katin zaben sa yana da dama misali kaman wanda ya kai shekara goma sha takwas, yana da dama yana da ‘yanci ya fita ya zaɓi wanda ze shugabance shi yanayin yanda ake shugabanci, se ya fito ya zaɓi wanda ze shugabance shi ko in ce wanda ze jagorance shi, wannan gwamnati na demokuraɗiya, gwamnati ne zaɓaɓɓun gwamnati yanda ake zaɓan shugaba, zaɓen wanda ya ci shi ze hau mulki wato wanda ya ci shi ze jagoranci al’umman ƙasa. Mafiyarinjaye a kan yi zaɓe ne bayan wasu shekaru da ƙasan ta tanadar za a yi zaɓe duk jahohi duk ƙaraman hukumomi lungu da saƙo za a shiga a yi zaɓe wanda ya zo a ƙirga ƙuri’a wanda al’umma sukan taru suka zaɓe shi, shi za a ba wa mulki shi za a ba wa jagoranci na wanan ƙasa, yawanci an fi ba mafiya yawancin ƙasashe an fi wannna irin zaɓen. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an yi magana ne yanda ubangiji yake bada daman yin wasu abubuwa, ma’ana yanda yake bada dama a yi wasu abubuwa. A wannan faifai an gwado mana ne yanda za ka tsaya ka roƙi ubangiji akan wataƙila abun da ya fi ƙarfin ka ko akan abokingaban ka yanda idan ka roƙi ubangiji ze taimake ka akan wanna abun, sannna akwai damanmaki da dama kaman su in ka shiga wani hali ko ka shiga wani yanayi na damuwa zaka roƙi ubangiji akan wannan abun kuma ze iya kawo maka mafita ko maslaha kan wannan damuywa da ka shiga. Sannan haka idan kana buƙatan wani abu na rayuwa ko kana buƙatan ci gaba na rayuwa ko kana son ci gaba a wurin aikinka ko aikin ka kake nema ba ka samu ba, kowani kasuwanci kake yi kana neman ci gaba, wannan ma ana gwado da muatane cewa za ka iya tsayawa da ƙarfinka ka nema ubangiji ya ba ka dama ka tsaya da ƙarfink, aka nema haka in ka ma’ana haƙinka. Ma’ana abun da ze iya ze iya tsare maka mutuncinka sannan za ka kuma iya a inda ka gagara ko in ce inda ka gaza za ka iya tsayawa ka roƙi ubangijinka ka roƙi wanda kake bauta masa da ya taimake ka, ze iya kawo maka taimako akan abokin gabanka ze iya kawo maka taimaka ke ya kawo maka ɗauki akan abun da kake da buƙata ko kake so. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an bayani ne akan yadda ma’aikatan gwamnati suke amfana da yanda ake biyansu a sashi daban-daban ko in ce a wurare daban-daba a ma’aikatu daban-daban kamar yadda ake gwado mutane uku dukansu ma’aikatan gwamnati ne yanda suke tattaunawa akan yanayin albashinsu da ake biyansu, ma’ana kowa ya yi bayani akan yanda biyansa kuma ya yi godiya akan abin da ake ba shi; ɗayan ta yi bayani ne ga yawan kuɗin da ake biyanta. Sauranma duk sun yi bayani ga yanayin kuɗin da ake biyansu kuma duk yanayin biyan ya musu, yayin da wata kuma take bayani akan cewa ta taɓa aiki a wato ma’aikata me zamankanta wanda ba na gwamnati ba yanayin yadda aka fara biyanta da yanayin aiki ya bambanta da yanda ya samu na gwamnati. A bayaninta ita ta ma fi son wannan na gwamnatin ta samu saboda shi na gwamnatin akwai damanmaki daban akwai ci gaba ma’ana in ka daɗe kana aikin akwai ci gaba da samun matsayi da ake ba dawa, sun yarda kuma sun yi na’am da abun da ake ba su sannan akwai sallama kaman su fensho da ake ba dawa wanda a ma’aikatu masu zaman kansu ko in ce wanda wa’inda suke hur suke gudanarwa wanda ba na gwamnati ba ba a samun irin waɗannan damanmaki, sun yi godiya kuma sun yaba da yanayin yanda tsare-tsaren biyan kuɗin albashin su yake tafiya. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an yi ma bayani ne a kan taimako, ma’ana yanda yake bada dama a yi wasu abubuwa. A wannan faifai an gwado mana ne yanda za ka tsaya ka roƙi ubangiji akan wataƙila abun da ya fi ƙarfin ka ko akan abokingaban ka yanda idan ka roƙi ubangiji ze taimake ka akan wanna abun, sannna akwai damanmaki da dama kaman su in ka shiga wani hali ko ka shiga wani yanayi na damuwa zaka roƙi ubangiji akan wannan abun kuma ze iya kawo maka mafita ko maslaha kan wannan damuywa da ka shiga. Sannan haka idan kana buƙatan wani abu na rayuwa ko kana buƙatan ci gaba na rayuwa ko kana son ci gaba a wurin aikinka ko aikin ka kake nema ba ka samu ba, kowani kasuwanci kake yi kana neman ci gaba, wannan ma ana gwado da muatane cewa za ka iya tsayawa da ƙarfinka ka nema ubangiji ya ba ka dama ka tsaya da ƙarfink, aka nema haka in ka ma’ana haƙinka. Ma’ana abun da ze iya ze iya tsare maka mutuncinka sannan za ka kuma iya a inda ka gagara ko in ce inda ka gaza za ka iya tsayawa ka roƙi ubangijinka ka roƙi wanda kake bauta masa da ya taimake ka, ze iya kawo maka taimako akan abokin gabanka ze iya kawo maka taimaka ke ya kawo maka ɗauki akan abun da kake da buƙata ko kake so. Na gode.

Barka da warhaka, a wanann faifai an gwada mana ɗabi‘a ne ko in ce halayya na tsafta, tsafta abu ne me kyau ko in ce me mahinmanci a rayuwa kamar yadda aka gwado wannan mata a gidanta da ta tashi da safe ga kayyaki na wasan yara da suka barbaje mata su a ɗakin da kujeru, suke ta zauna ta kwashe kayan wasan gabaɗaya. Ta je ta jejjera musu shi a inda ya kamata ta gama tattara wuri ta tabbatar da ta tsaftace ko in ce ta gyara falon kafun ta wuce madafa, ta je nan ma ta ɗebi kwanika da aka cicci abinci ta yi wanke-wanke ta goggoge kan inda take girki, ma’ana madafa kenan. Abun da take ɗora abinci akai take dafa ta goggoge ta gyara kicin ɗin ta ƙawata shi ya yi kyau sannan ta koma ɗakin yaranta, ta je ta gyaggyaara musu kayan wasa ta gyara wurin baccin su, ma’ana gadon da suke gwanciya ta gyara ta ƙawata shi sannan ta koma ta je madafa ta je ta shiya musu abin karin kumallo, wato abun da ake nufi a nan da karin kumallo, abun karyawa, komai a cikin tsafta take yin sa ta ɗumama ruwa ta haɗa musu shayi, sannan ta dafa musu abinci ta ɗauko ta kawo musu abinci da yake ƙawataccen abinci wanda ze gina lafiyar ko in ce ze ba da lafiya wa ɗan’Adam a jikinsa, ta dafa wa iyalansa abinci me kyau komai dai ta yi shi na lafiya ne kuma tayi shi ne a cikin tsfata, yana da kyau mace ta kasance me tsafta sabida samin lafiya na iyalinta. Na gode.

Barka da warhaka wato aiki da nake yi a ma'aikata me zaman kan ta da kuma wato ta yadda wato zai iya, wato zai iya tafiya da wasu bururruka da nake so in ci ma a rayuwa shi ne wato aiki na wato ma'aikata me zaman kan ta aiki ne da ya shafi wato da yawan ayyuka aiki ne da ya shafi na taimakon al'umma dama a rayuwa ina da son aiki da ze kasance cewa in ga cewa na taimaki al'umma ire-iren irin waƴannan aiki wato suna ɗaya daga cikin abubuwa da nake so in cin ma a rayuwa kamar yadda wato muka sani ne shi aiki a ma'aikata me zaman kan sa shi ma aiki ne wato da ake yin sa a kuma a biya wataƙila wannan biyan akan yi aiki wato ta yanar gizo akan kuma yi wannan aiki na zahiri kuma duk waƴannan ayyuka ina da lokaci da zan yi su wanda za'a yi su ta yanar gizo akwai lokaci da zan tsaya in yi wannan aiki idan aka neme ni a zahiri ina da lokaci da zanje in gudanar da wannan aiki a zahiri kuma ta yarda wato ze ze cimma wato bururruka da nake da shi shi ne za'a iya wato biya na, wato wani abu daga ciki ko kuma in ce ladan aiki da nayi wanda zan yi amfani da shi wajen taimakon kai na ya kasance na dogara ga kai na, da kai na kuma zai iya kasancewa zanyi amfani da shi wajen taimakon al'umma, wajen taimakon iyaye wajen taimakon iyali, wajen taimakon mutane dai da dama a cikin wannan aiki, da ma abubuwa da nake da su wato bururruka da nake da su a rayuwa daga ciki yana daga ciki wato ya kasance cewa na tsaya da kaina na tsaya da ƙafafuwa na wato na dogara ga kai na ba wai na tsaya dogaro ga wani na ba, kuma ya kasance cewa na kasance me taimakon iyali na na kasance me taimakon iyaye, taimakon maƙota taimakon al'umma bama na jaha ba al'umman ƙasa bakiɗaya ina so dama waƴannan damammaki idan dai na same su ya kasance nayi amfani da duk wata basira da hikima da nake da shi wajen taimakon al'umma kuma mafiya yawanci aiki da ake badawa ko kuma in ce aiki da ake yi a ma'aikatu masu zaman kan su ya kunshi aiki ne na taimakon al'umma wanda aikin taiimakon al'umma aiki ne da yake cikin abubuwa da nake so ko kuma in ce da nake da buri in cimma a rayuwa aiki ne da zan yi shi wato ƙo ko da ta yanar gizo ko da a zahiri duk babu wanda ba zan yi ba kuma aiki ne da zan taimaki kai na in taimaki wasu nawa in taimaki al'ummar ƙasa ma bakiɗaya na gode.

Barka da warhaka wato aiki da na fi yawan yin sa a aikace-aikacen wato gida da nake yi shi ne girki ina da wato san yin girki kuma na kan yi girki ne wato a lokuta daban-daban na kan yi girki da safe na kan yi girki da rana na kan yi girki da dare wani lokacin ma na kan yi girki wato a lokacin da ba waƴannan lokuta da na lissafa ba ina da wato san yin wato abinda ya shafi girki wani lokacin ma na kan yi girki idan dai da hali na samu dama kuma na samu abin da wato zan iya girkawa na kan girka abincin da za'a ci a gida na ba abincin da za'a ci a gida kaɗai ba idan dai na samu dama na kan dafa abinci na temakon al'umma na kan dafa abinci in bawa mutane sadakar sa wata ƙila wani lokacin na kan yi girki a sati na kan ware rana ɗaya mai in yi griki mai yawa wanda zan taimaki wa'inda basu da shi na kan girka abinci in bawa maƙota da na san basu da shi na kan ware lokaci, na kan ware rana in yi wannan aiki na girki shi yasa aikin girki yana daga cikin aiki da nake yawaita ko kuma in ce nake yawan yin sa a cikin aikace-aikace na gida da na ke yi na kan yi abinci da safe, na kan yi abinci kala daban-daban yayin da na kan fidda wato lokaci da zan tashi in yi abinci abincin da ya shafi abin karyawa na gargajiya da ma na zamani na kan yi kaman su koko da ƙosai na kan yi abubuwa na gargajiya, na kan yi abubuwa na zamani wanda zan dafa wato kaman su ruwa ganyen shayi da dai sauran su da rana na kan yi abinci shi ma kala daban-daban sannan haka ma abincin dare na kan yi tuwo na kan yi miya shi ma kala daban-daban na kan yi wa'innan ayyuka wato a lokacin da yakamata a da safiya da rana, da dare ba iya na gida na kaɗai wannan girkin yake tsayawa ba shi yasa a aikace-aikacen gida na kan fidda wato girki ya zamanto min wato kusa in ce zakaran gwajin dafi wanda nake amfani da shi kusan a kodayaushe na kan girka a ci na kan girka in taimaki al'umma na kan girka in na samu dama in ba ma waƴanda nasan basu da shi dan wasu ba kullun suke samun ma abincin su ci ba wasu a wuni bai fi su ci sau ɗaya ba to dan haka sabida haka nake ware lokaci in da isashe kayan abinci da zan girka in taimaki mutane da shi, na kan girka in bayar a bada a maƙota na kan bayar a wato wa'inda na san basu da shi ƴan'uwa wanda ba maƙota ba ma na kan girka in bayar a kai musu na gode.

Barka da warhaka! Idan na wayi gari na ga ce wa ba na da buƙata wato na gida da ni ne a cikia yanzu ina da buƙatar wato canjin gida ko kuma in ce canjin wurin zama wato abu na farko ko kuma in ce mataki na farko da zan fara ɗauka shine wannan gida inde gida ne na haya wato abinda zan fara shi ne zan yi ƙoƙari na ganin ce wa dayake in za ka tashi daga wani gida zuwa wani gida ka ga baka da buƙatar wannan gida za ka fara da nema wato za ka nemi gidan da wato ida ka tashi a wannan ɗin zan iya zuwa in je in shiga cikin sa. Yayin da akwai waɗanda aikinsu kenan wato su samar wa mutane da gida. Mataki na farko zan fara neman wato waɗannan mutane waɗanda da suke samar da gida wanda zan ma su bayani na irin yanayi na unguwa da kuma irin wato gidan da ni ke so, ko kuma in ce gidan da ni ke da buƙata in zauna a ciki, yayin da su kuma za su yi ƙoƙari wajen fara nema min wannan gida, kafin kuɗina na inda ni ke ciki ya kasance cewa ya ƙare, wanda ba zan maimaita biyan sa ba tunda ba ni da buƙatar wannan gida, sannan baya ga wannan mataki na gaba shine zan yi ƙoƙari da ke wani canjin gida inda ba ka da buƙata tunda ba ni da buƙata zai iya kasancewa za'a samu wani ƙari na kuɗi akan wannan gida da za'a je a iya nema min a wata unguwa ko kuma ince a wani yanki daban wanda zan yi ƙoƙari na ganin ce wa na tanadi wato kuɗi ko kuma in ce kuɗaɗe da za su isa na kama wani gida wanda zan iya ganin ce wa ya yi min a gaba, wanda idan aka neme koda an nema an samu zai kasance da kuɗin da zan iya biya in kuma tashi in je wannan gidan in zauna, baya ga neman kuɗi da zan yi na wannan gida da ni ke so in tashi akwai ƙoƙarin wato gyare-gyare, ko wasu canje-canje na wasu abubuwa da ni ke da buƙata wato na cikin gida, yayin da zan yi ƙoƙari na ganin ce wa na tanadi duk waɗannan abubuwa saboda shi tashi daga wani wato gida, ko ka koma wani gida akwai wato canje-canje na abubuwa da dama waɗanda za ka iya buƙatar yin su,? tunda gida na ga ce wa ba nida buƙatar sa ba na son gidan walau saboda wato yanayin unguwar ne ko saboda gidan kansa ba ni da buƙatar sa wato zan yi ƙoƙari na ganin ce an fara wato nema min tun kafin a ce wato kuɗin da na biya na shekara ya ƙare, ya kasance na sa an nema min, kuma ya kasance na tanadi wato kuɗi abinda zan iya biya koda an samu a inda ni ke da buƙata, da kuma wasu kuɗaɗe da zan iya wasu canje-canje da shi. Na gode.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

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado ne yanda uba lokaci karo na farko da ya faɗi a ɗakin haihuwa, wato a wannan faifai an gwado mana yanda budurwa ta je haihuwa wato ta je haihuwan bebi yayin da take naƙuda take shan wahala ga likitoci nan a kanta ga nas-nas nan a kusa da kanta ita waccan za ta karɓi wato wannan haihuwa yanda aka gwado ta sha wahala. Ta sha wahala shi kuma uban yana gefe ya sa abu ya rufe bakin sa yana dai kallon halin da take ciki, ana cikin wannan yanayi sai can anjima gaf ta kusa haihuwa se aka gwado shi ya yanke jiki da ya juya ya gani ya ga yanda take fama take yanda take ƙoƙarin da ta haihu. Se ya yanke jiki ya faɗi yayin da aka ɗaga shi take a wurin bayan an ɗaga shi aka kai shi gado aka kwantar da shi, shi ma aka kula da lafiyar sa. Bayan sun gama ita kuma ta haihu, ta haifi ‘yanta mace ta haihu cikin ƙoshin lafiya yanda aka gwado bebi ita ma bebi da lafiyanta dukkan su da lafiyan su yayin da yake magana kan cewa ba ze ƙara shiga wurin haihuwa ko kallon yadda ake haihuwa ko kuma shiga ɗakin ma da ake haihuwa ba, yayin da ita kuma take bayanin take mata dariya bayan ta samu lafiya ta haihu cikin ƙoshin lafiya ta dawo gida kenan aka gwado su yanda take wannan bayanin. Na gode.